Agcwele amabhakane indawana yonke agqugquzela ngokuqakatheka kokuhlanzeka. Bayakhuthazwa abantwana ukuthi kumele begeze izandla ngesepa lamanzi ahlanzekileyo.

Izisebenzi zempilakahle zigqoke izigqoko zokuzivikela. Lokhu kwenzelwa ukuthi bavikelwe emikhuhlaneni eminengi ethelelwanayo.

Abantwana abakhulayo kuyadingeka ukuthi bahlatshwe amajekiseni atshiyeneyo okubavikela emikhuhlaneni ethile. Uhulumende uyazama ukuqhuba loluhlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni lawa.

Asigezeni izandla sikhathi sonke nxa siphuma ezambuzi kumbe singakabambi ukudla kulendlela ephakameyo eyokugeza izandla ukuze zihlambuluke.

Umongikazi ujova ingane encane. Lapha uyenzela ukuyivikela emikhuhlaneni enjenge polio kanye leminye imikhuhlane angayibamba.

Abezempilkahle kungumsebenzi wabo ukuphenyisisa bathole umkhuhlane obulala abantwana lokhu kuyindlela yokubona imbangela yalo umkhuhlane kanye lobubi ebubangela kuzulu

Odokotela baqakathekile empilweni zezigulane .Odokotela yibo abahlola bephenyisise izifo ezitholakala ebantwini .Emva kwalokhu bathole uncedo .

Abezempilakahle baphenya bedingisisa ngemikhuhlane etshiyeneyo. Indlela ebulala ngayo, imbangela yaleyomikhuhlane lobubi ebubangela kuzulu.

Kudala abantu abangodokotela bafa kakhulu. Isizatho sasibangelwa yikuthi babengelazo izigqoko zokuzivikela. Kulezi insuku bayavala izandla kanye lemizimba yabo nxa belapha izigulane.

Kuqakathekile ukuba omama abalabantwana abancane balandele izixwayiso abazinikezwa ngabezempilakahle njalo bahambise abantwana ezibhedlela ukuyohlatshwa amajekiseni abavikela emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo ukuze bakhule belempilakahle.

Ezempilakahle ziyaqakathekiswa umhlaba wonke. Kuyakhuthazwa ukuthi ezempilakahle zifinyelele empilweni zabantu bonke. Nampa omama bathwele abantwana basemtholampilo.

Umhlaba wonke jikelele usuqakathekisa ezempilakahle. Uzulu wonke uselelungelo lokuthola iimpilo ehle. Ngakho nxa umuntu ethwele nzima emzimbeni akaye emtholampilo.

Umhlaba wonke ulelungelo lokuthola impilakahle. Amanzi aqakathekile ngakho kumele atholakale ezigabeni zonke. Uyazama uhulumende ukubona ukuthi wonke umuntu uyathola amanzi ahlanzekileyo.

umkhuhlane wegcikwane le HIV lokhe umemetheka usiya phambili uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukuxwayisa abantu ngalo umkhuhlane

Uzulu wonke jikelele ulelungelo lokuthola ezempilakahle onesi labo dokotela baphume ijumo besiyasiza uzulu

Abantwana bathola amanzi endaweni ehlanzekileyo. Amanzi ahlanzekileyo ayimpilo. Qhubeka hulumende wethu wakhe izindawo zokuthola amanzi ahlanzekileyo.

Kulilungelo lakhe wonke umuntu lapha emhlabeni ukuthola uncedo kwezempilakahle. Nxa uthe wagula, hamba esibhedlela uyethola uncedo.

Impila kahle iyaqakathekiswa umhlaba wonke. Kufanele wonke umuntu afinyelele ekunakekelweni kwezempilo.

Abezempilakahle bathe gwaqa ethafuleni babumba amacebo, okulungisa indlela okumele abantu baphile ngayo, bayabonisana okuyinto eqakathekileyo.

Abantwana abancane bayathakazelelwa nguzulu, abezempilakahle bathuthukisa abantwana abancane kwezempilakahle.

Bayazama abezempila kahle ukuhlela imisebenzi yabo ngendlela ezifaneleyo lokho bakwenzela ukuthi wonke umuntu emhlabeni athole usizo olufanayo kwezempila kahle

Amanzi ayimpilo. Ngeke siphile singelawo amanzi. Asilondolozeni amanzi sixwayise ingane ezincane zingadlaleli emanzini njalo zingadlalisi amanzi.

Umuntu wonke ulelungelo lezempilakahle. Ngakho, asigeziseni abantwana izandla behlale behlanzekile. Sibanikeze njalo amanzi ahlanzekileyo ukuze sibavikele emikhuhlaneni.

Baphume ijumo abesilisa labesifazana bahamba bekhankasa kuzulu wonke ngokuqakatheka kokuziphatha kasibalaleleni.

Umkhuhlane wegculaza usasekhona. Uzulu uyakuthazwa ukusukuma alwe lalo umkhuhlane. Asizivikelekeleni kulo umkhuhlane.

Indawo zokutjola amanzi ahlanzekileyo ziqakathekile empilweni yabantu uyazama ngazozonke indlela uhulumende ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo

Uhulumende uphethe uhlelo lokunakekela abantwana abancane abezempilakahle baphume ijumo besiyanakekela abantwana laba.

ezempilakahle ziqakathekile njalo umhlaba wonke jikelele uyaziqakathekisa abantwana kumele baphile impilo enhle ngaso sonke isikhathi

Bayaxoxisana bebonisana lesisebenzi sezempilakahle mayelana ngempilo zabo kuqakathekile ukuthi nxa kukhona esingakuzwa kahle emzimbeni siyexoxisana labo.

Kungumsebenzi wabezempilakahle ukubona ukuthi uzulu uthola amanzi ahlanzekileyo. Nampa bayakha amanzi ahlanzekileyo ukuze baye wasebenzisa ezindlini zabo.

Ukukhululeka engqondweni kanye lasemzimbeni kwenza impilo yoluntu ibenhle .Uyabobotheka umama lengane encane bakhululekile.

Imikhuhlane yengqondo iyahlukumeza abantu besifazane ikakhulu, umkhuhlane lo ubangelwa yikukhathazeka emoyeni izikhathi ezinengi.

Asizigcineni kuhle sihloniphe umhlaba zinengi izinto ezenzakalayo phandle lapha ezingaphambanisa ingqondo zethu ukuze sigcine sigula ngomkhuhlane wengqondo.

Ezibhedlela, emakhiliniki, layo yonke indawo lapho okugcinwa khona impilo zabantu .Kumele kuhlale kuhlanzekile ukuze imikhuhlane ingabikhona.

Emtholampilo kuqakathekile ukuba lezixwayiso ezibhalwa zinamathiselwe emidulini. Lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu ofikayo enelise ukuzibalela nxa engakatholi umuntu angambuza.

Umama uthwele ingane encane, usemthola mpilo ukuze bahlole indlela ingane ekhula ngayo asambeni ezibhedlela sonke.

Isibhedlela esikhulu lapho okutholakala khona bonke odokotela abemihlobo etshiyeneyo. Kubhaliwe phandle konke okutholakala phakathi.

Abantwana kanye labazali baze emtholampilo bezodinga uncedo bagula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho bazaphathwa ngendlela ezitshiyeneyo.

Indawo lapho okusebenzela khona abantu bezempilakahle sezizinengi elizweni lakithi. Uhulumende unanzelele ukuthi abantu bayaludinga usizo kwezempilakahle.

Nxa ugula ubulawa ngumkhuhlane wamehlo kuba lula ukuthola usizo ungahamba ezibhedlela kumbe emakilinika kulemitshina abayisebenisayo ukuthi bebone ukuthi amehlo akho alohlupho olukhulu okunganani.

singahamba ezibhedlela ezitshiyeneyo kanye lemakiliniki siyathola kulabhakane afakiweyo atshengisa ukuqakatheka kokugeza izandla asigezeni izandla ukuze sivikele amagcikwane

Emtholampilo kumele kuhlale kuhlanzekile lapha yikho abantu abagijimela khona nxa begula bebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Kusesibhedlela nampa abezimpilakahle bagqoke amabhatshi amhlophe kulabantwana abancane abadlalayo phansi balabazali babo balindele ukungena esibhedlela.

Sezinengi izibhedlela zakhiwe umhlaba wonke nanzi izigulane zihlezi emabhentshini zilindele ukuthola usizo kwabezempila kahle.

Ezibhedlela lasemakiliniki kulamabhakane ancedisa izigulane layewonke umuntu ofika lapha ukuthi ebelolwazi lokuthi okuthile kutholakala ngaphi kulesi sibhedlela

Ezibhedlela kumbe emakilinika kwenziwa izinto ezitshiyeneyo. Nxa ubulawa ngamehlo ulakho ukuhamba uyethola iziboniboni ezingakuncedisa ukubona.

Ezibhedlela kulabodokotela abatshiyeneyo, laba odokotela balapha imikhuhlane etshiyeneyo etholakala emzimbeni yethu abantu. Kulabodokotela abalapha imikhuhlane yesikhumba somuntu.

Abezempilakahle bagqoke amabhatshi amhlophe nke bafundela ukuqakatheka kwempilo zabantu. Bayatshengisa ukuthi kuqakathekile ukuhlanzeka.

Imithi yalezinsuku idinga umuntu ololwazi. Nxa usebenza ezitolo ezithengisa imithi kumele ubelolwazi olujulileyo ngezemithi.

Abezempiakahle bafundisa umphakathi ngendlela okumele baziphathe ngayo. Umphakathi uyafundiswa ngodokotela kanye labomongikazi indlela yokuphila.

Asifundeni ngezempilakahle sifundise njalo uzulu wonke jikelele. Ukuze wenelise ukubamba amaphilisi kumbe ukunikeza omunye nye amaphilisi kumele ube lolwazi olugcweleyo.

Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zenza umkhankaso kuzulu wonke, kumele uzulu azinanzelele ngasosonke isikhathi ukuze umkhuhlane ungamemetheki.

Abezempilakahle benze umbuthano wamatshumi amabili, begqugquzela ngomkhuhlane wengculaza leminye ethelelwana ngokwecansini emazweni aseAfrica.

Abezempilakahle baqhuba ukhankaso kuzulu wonke. Batshela abantu ngezitshengiselo ezibakhona kusigulane esibulawa ngumkhuhlane wetshukela

Abezempilakahle baphume ijumo baqonda kumphakathi lapha bazohlomisa umphakathi ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuvikela igcikwane

Izisebenzi zabezempilakahle zahlatshwa amajekiseni ngesikhathi kusiba lomkhuhlane we COVID19. Lokhu kwakusenzela ukuthi bavikeleke emphakathini nxa umkhuhlane lo uqhubeka umemetheka.

Bahlezi, bathule zwi. Balalele izifundo abazifundiswayo. Sihle sibone ukuthi bafundiswa ngezempilakahle ngoba bagqoke izigqoko ezimhlophe nke.

uhulumende uyenza umkankaso elizweni lase Rwanda ujonge ukuguquzela abantu ngokuqakatheka komkuhlane wentondo.

Usakhona umkhuhlane wengculaza ,zikhona indlela zokuvikela umkhuhlane lo .Nxa Uthe wabalawo zikhona indlela zokuwukwelapha kumbe ukukunakekela ulawo umkhuhlane lowu eRwanda.

Imikhankaso yezempilakahle iqakathekile igqugquzela umphakathi ngokuqakatheka kokuzinakekela ngempilo zabo nanku umkhankaso wezempilakahle kwele Africa.

Ezibhedlela ezitshiyeneyo umhlaba wonke jikelele kulendawo lapho abelula khona amathambo alabo abalemkhuhlane yamathambo.

Ezibhedlela ungahamba uyebona udokotela kulendlu ekhona khonalapho esibhedlela lapho onikwa khona imithi lamaphilisi.

Nxa ugula ulele esibhedlela, uyabe ungenelisi ukuzenzela izinto ngokwakho. Ngakho kuyadingakala ukuthola usekelo oluvela kwabanye abantu, abangaba yizihlobo kumbe abangane.

Ezibhedlela ku lemibheda lapho izigulane ezilala khona nxa zigula imikhuhlane emikhulu, nxa sebelele ezibhedlela kulamalembu ayi sibhakabhaka abawasebenzisa ukuvala ukuthi kungabonakali okuphakathi.

Ezibhedlela kwenziwa izinto ezitshiyeneyo. Kulendawo lapho abahlinza khona, kulendawo lapho abelapha khona imikhuhlane yangaphakathi. Amabhakane akhona alotshiwe asitshengisa ukuthi kumele siqonde ngaphi.

Abantu bayahamba emtholampilo nxa bebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo, zikhona izibhedlela ezinnceda labo ababulawa ngamehlo.

Ungagula gijimela emtholamphilo. Lapho uyafika uthole uncedo. Ungaphiwa amapilisi kumbe imithi Nxa uthe wagula okuphakemeyo uyahlatshwa ijekiseni.

Abazempilakahle basebenza ezibhedlela ezitshiyeneyo. Nxa sigula kumbe abantwana begula sibagijimisela kubo abazempilakahle ukuze bathole uncedo.

Izigulane zilele esibhedlela . Bayabhoda abezempilakahle babona ukuthi babulawa yini bebaphe imithi efaneleyo.

Izibhedlela sezakhiwe indawana ezinengi. Sekulezindlu ezinhle ezakhiweyo ukuze abasebenzi bezempilakahle basebenze kuhle bekhululekile.

Ungathi ungena esibhedlela usiyabona isigulane sakho, ungathola engekho lapho okumele alale khona, utshaywa luvalo olukhulu .

Zakhiwe izibhedlela zakulezi insuku Uthola imiduli yakhona imihle angani ngamahotela asithuthukiseni ezempilakahle

Uhulumende siyambonga ngoba usephakamisa ezempilakahle sekutholakala imithi kanye lamaphilisi wonke adingakalayo ezibhendlela kulezi insuku

Ezibhedlela ezinkulu kuqakathekile ukuthi kube lamabhakane asitshengisa izindlu zokuphumulela lokuzinceda nxa siphathekile.

Imithi yalezi insuku itholakala ezibhedlela emafamasi kanye lemakilinika asekeleni ukuthenga imithi endleleni

Nampa abantu baludwendwe emtholampilo, bazodinga usizo ngemva kokugula imikhuhlane etshiyeneyo. Umongikazi uyabahlaba esandleni ebathatha igazi

Umkhuhlane wangaphakathi uyabonakala nxa umuntu ethe wahamba esibhedlela .Bakhona ababulawa ngumkhuhlane wemvukuzane .Yona ingaba senyaweni ,ibesebeleni kumbe ibe ngeyesibeletho

Abantu ababulawa yimikhuhlane enjengeye tshukela kuyadingakala ukuthi babe lonanzelelo kakhulu ezintweni abazidlayo kanye labazinathayo.

imithi yangaphakathi iqakathekile nxa isigulane sihlukunyezwa ngumkhuhlane wemvukuzane siyenelisa ukuthola usizo ezibhedlela

Imitshina yalezi insuku isebenza imisebenzi oncomekayo kakhulu. Sekulula ukuthola imikhuhlane eyezitho zangaphakathi, lomkhuhlane wemvukuzane usulakho ukutholakala masinya emzimbeni.

Nxa umuntu egula uyahamba emtholampilo bakhona abahlutshwa yisifo sokuvaleka ngesikhiwa abathi Yi asima bayancedakala ukuze bavuleke

Ungalimala phakathi emzimbeni balakho ukukuncedisa odokotela ngokukuhlola isikhona imitshina engahlola ukuthi wephukile kumbe wenyele.

Zikhona izifo ezilimaza ijwabu lomuntu. Uyathola umuntu equbukile esesabeka. Kungabe kubangelwa yikudla kumbe yindawo ahlala kuyo.

Imikhuhlane ebulala izitho zangaphakathi sekulula ukuyelapha kulezi insuku lokhu kubangelwa yikuthi sekulemitshina etshengisa isifo esiphakathi komuntu.

Ikhona imithi etshiyeneyo encedisa iziguli nxa ziphathekile emzimbeni nxa umuntu esehluleka ukuphefumula ngenxa yomkhuhlane okuthiwa yiAsima uyancediswa yilo umuthi

Imikhuhlane yezitho zangaphakathi emizimbeni yabantu iyelapheka kulezi insuku. Kungaba ngumkhuhlane wekhensa kumbe eminye imikhuhlane. Ungatholakala masinya kulula ukulatshwa.

Imikhuhlane yezitho zangaphakathi enjenge sisu, amaphaphu kumbe izibindi isitholakala lula kulezinsuku ngoba kulemitshina yokuhlola.

Imikhuhlane isihlolwa ngemitshina. Isigulane singafakwa emtshineni umzimba wakhe uyatshengiswa izitho zangaphakathi lalokhu okubulala umuntu.

Ulula umsebenzi kadokotela nxa kulemitshina efana lale isigulane siyafakwa emtshineni ukuze umkhuhlane ombulalayo ube segcekeni.

Ezindlini zokuhlolela imikhuhlane kuqakathekile ukuthi kufakwe imitshina yokucitsha umlilo. Lapha umlilo ungavuka loba nini.

Imitshina isikhona ezibhedlela ezinengi ensekwini zanamuhla sokusiba lula kubodokotela ukuthi behlole izigulani bethole impumela ngokuphangisa

Ulwazi kuqakathekile, sesilakho ukubona imbanjana zethu ziphuma emitshineni, sibone ukuthi umzimba wethu wangaphakathi wakhiwe njani.

izisebenzi zogaja lwezimpilakahle kufanele zigqoke iziqgoko zokuzivikela lokhu kuzakwenza noma bebamba amanzi aphuma emizimbeni yezigulane bangathathi imikhuhlane yabo

Imitshina yalezinsuku iluncedo kithi abantu ezibhedlela kutholakala imitshina eminengi etshiyeneyo. Nxa umuntu wesifazane engaba lomntwana insuku zakhe zingakafiki uyafakwa emtshineni ekhulele lapho

ugaja lwezimpilakahle luyathuthuka mihla lemihla yamalanga nansi imitshina siyayibona encedisa odokotela ukuhlola izigulane bethole imikhuhlane ebabulalayo

Emalebhu bahlola imikhuhlane etshiyeneyo ebulala izigulane bayakuthatha igazi balihambise emtshineni ukuze kutholakale amagcikwene emkhuhlane ebulala abantu.

Sekulula ukuthola imikhuhlane emizimbeni yabantu odokotela basebenzisa igazi liyathathwa lihanjiswe elab liyehlolwa yonke imikhuhlane engabe itholakala kulo igazi.

Ezibhedlela kulendawo lapho okulemitshina khona esentshenziswa ukuhlola imikhuhlane etholakala ebantwini kungahlolwa igazi kumbe umthambiso

Imitshina yalezinsuku yenza imisebenzi encomekayo . Umuntu engama phambi komtshina kuyabonakala konke okwenzakala phakathi kwalo umuntu.

Emalebhu kulezi insuku kulemitshina eqakathekileyo eyenza umsebenzi ubelula. Iyatshengisa sobala umkhuhlane obulala isigulani.

Zinengi izinto ezisetshenziswa ngodokotela nxa behlola umkhuhlane kusigulane bengathatha umthambiso wesigulane behambise elebhu.

Umuntu nxa ephathekile emzimbeni engahamba esibhedlela kuba lula kobo dokotela ukuthi bamhlole emzimbeni ukuthi ubulawa yini bayathatha igazi balibambise elab.

Ema lab balemitshina ehlola imikhuhlane etshiyeneyo nxa umkhuhlane ungatholakala kulendlela abathola ngayo imithi okumele ilaphe umkhuhlane lowo.

Uhulumende wenza imizamo yonke ukuthi omama abazithweleyo bathole usizo ezibhedlela. Nxa uzithwele uyahamba esibhedlela uyebeletha ingane yakho.

Kulendawo ezitshiyeneyo ezempilakahle indawo lezi zigoqela izibhedlela lamakilinika kuqakathekile ukuthi kube lamabhakane phambi kwalezi indawo asitshengisa konke okutholakalayo phakathi

Impilakahle yabantwana abancane iyaqakathekiswa elizweni lethu ngensuku zanamuhla nampa abantwana abancane basesibhedlela.

Amanina basemthola mpilo bazodinga ungcedo lapha kuhlolwa omama abazithweleyo kubonakale imikhuhlane abangaba layo engathelelwa abantwana abasesiswini

Kulezi insuku sokwahlukile lekadeni kudala abantu babebeletha abantwana ezindlini kungadingakali abezempilakahle kulezi insuku odokotela labonesi yibo asebebelethisa omama

Omama bamunyisa abantwana esibhedlela. Bafundisiwe ukuthi ukuze abantwana bakhule kahle , uchago lukamama luqakathekile .

omama abazithweleyo babelethela ezibhedlela ngaphansi kwabo dokotela labo mongikazi bangabeletha kungumsebenzi wabezempilakahle ukubona ukuthi ingane ikhula kahle

Imitshina esezibhedlela yenza kube lula ukuthola amagciwane amancane ongeke uwabone ngelihlo lamehlo silakho ukubona konke okusibulalayo.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela kumele zihlale zihlanjwa, zivikelwe kumagcikwane atshiyeneyo angabangela imikhuhlane.

Kulomkhuhlane owake watatazelisa uzulu wonke emazweni onke omhlaba, umkhuhlane we khovidi nayintini. Sacina sisenelisa ukuphuma phakathi kwawo ngemithi esayitholayo sayyijova.

Nanzi izikhali ezitholakala emtholampilo .Izikhali lezi zenza kubelula kubodokotela ukuthi babone izifo ezingaphakathi kanye lamagcikwane amancane esingeke siwabone ngamehlo .

Imitshina esebenza ezibhedlela yenza imisebenzi yabodokotela kanye labomongikazi ibe lula okwamagama, sebesenelisa ukusebenza ngokuzikhandla okukhulu.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela kudingala ukuthi abazisebenzisayo babe lolwazi olujulileyo. Lesiphatho esihle njalo siyadingakala ukuze silondoloze izikhali lezi.

Ulwazi lwalezi nsuku luyancomeka. Nxa amazinyo akho owawanikwa nguNkulunkulu engephuka ,uyahamba esibhedlela bekufake amatsha.

Nansi isimbisimbi ezincane ezisebenza esibhedlela. Lezi simbi kumele zingaqeda ukusetshenziswa zigeziswe ngemithi ebulala amagcikwana.

Izikhali ezisetshenziswa emtholampilo kumele zihlale zihlanzekile ngasosonke isikhathi, kumele zihlanzwe ngemithi ebulala amagcikwane.

Zinengi izincediso ezitholakala esibhedlela, okuqakathekileyo yikuthi abasebenzisi balezi zikhali babe lolwazi lokuthi zisebenza njani.

Ezibhedlela sekulula kubodokotela kulezinsuku kulemitshina etshiyeneyo abayisebenzisayo okudinga umkhuhlane ongabe ukubulala wena sigulane.

izikhali ezisetshenziswa emakiliniki zingabangela ukuthi sithole imikhuhlane nxa zingasetshenziswanga ngo nanzelelo

Kulezikhali ezinengi ezisincedisayo empilweni. Nxa uthe walimala unyawo ungathola izikhali lezi ezizakuncedisa ukuhamba.

Izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela ziqakathekile, kumele sizinakekele ngendlela ephakemeyo ukuze zisincede okwesikhathi eside

Ezibhedlela kulezinsuku kulemitshina emihle okwamagama. Ulwazi lwalwezinsuku luyathuthuka luyaphambili. Luncedisa odokotela ukuphenya imikhuhlane etshiyeneyo.

Imitshina etholakala ezibhedlela iqakathekile kakhulu. Incedisa odokotela ukuthola imikhuhlane ebulala izigulane, ngakho kumele iphathwe ihlanzekile.

Izikhali zalezi isuku zenza umsebenzi ubelula kubodokotela. Sekukhona imitshina eminengi eyenza umsebenzi ngendlela ephakemeyo kakhulu.

Nxa sesiqefile ukusebenzisa izikhali kanye lemitshina esibhedlela kufanele siyifake ngendlela eqondileyo lapho engeke ife khona.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela kumele sizikhangele njalo siziphathe kuhle lokhu kuqakathekile ngoba zizahlala isikhathi eside zisebenza.

Imitshina yalezinsuku yenza kubelula umsebenzi wabodokotela ezibhedlela, sekulula ukwelapha izigulane ngoba bayabe bezihlolile bathola umkhuhlane obabulalayo.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela seziphakeme sezisenza umsebenzi wabaphethe ezibhedlela ubelula ngakho bonke abazisebenzisayo abaziphathe ngendlela enhle.

Izikhali ezisetshenziswa emtholampilo kumele zifakwe ngendlela eqondileyo ngemva kokusetshenziswa. Ezicijileyo zingasetshenziswa kufanele zilahlwe.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela, siyazibona ngaso sonke usikhathi. Kuqakathekile ukuthi siziphathe kahle. Nxa singaqeda ukuzisebenzisa, zihlanzwe ngemuthi, ebulala amagcikwane.

Umtshina osebenza esibhedlela uqakathekile. Bayaqonqoselwa abasebenzisa imitshina le ukuthi beyiphathe kuhle ukuze uzulu aqhubeke ethola uncedo ngayo.

Izikhali ziqakathekile ezisebenza emtholampilo .Zenza umsebenzi wabo dokotela uhambe ngendlela eqondileyo. Nxa kudingakala ukuthi uhlanzwe amazinyo .Kusetshenziswa izikhali ezitshiyeneyo .

Siyalubabaza ulwazi lwalezinsuku lona luphakeme kakhulu sesisenelisa ukubona ingaphakathi yomuntu yonke kule imitshina yakulezi insuku

Luyathuthuka ulwazi lwalezinsuku lemitshina iba isandla isiyaphambili isenza imisebenzi yabezempilakahle ibelula abangahambiyo sebelendlela ezokuhamba ezilula.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela kufanele zibanjwe kahle. Zikhona izikhalli ezicijileyo, ezilimazayo. Kasizifakeni endaweni ephephileyo.

Izikhali ezisebenza esibhedlela kumele zihlaliswe ngendlela ephakemeyo. Kumele singaqeda ukuzisebenzisa zigeziswe ngomuthi ukuze zibulale amagcikwane

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela ziqakathekile ngakho asiziphatheni kuhle kumele singasebenzisa lezi zikhali sizigezise zihlale zihlanzekile.

Imitshina esebenza ezibhedlela kumele ngaso sonke isikhathi iphathwe kuhle nxa uyisebenzisa kumele ube lonanzelelo

Izikhali ezitholakala emtholampilo kumele siziphathe kuhle nxa zingasebenzi kufanele zifakwe lapho ezingasoze zephuke khona

Izikhali elisesibhedlela zenza umsebenzi ubelula kakhulu nxa umuntu engalimala kumbe egula kakhulu engenelisi ukuhamba uyafakwa phezu kwaleli thala athalwe ngalo kuba lula ukumfikisa lapho okumele aye khona.

Udokotela wamazinyo uhlola amazinyo. Kuthi lawo alezikhala kumbe asebolile uyawagezisa afake njalo ezikhaleni leziyana ingcino.

Izikhali ezisebenza esibhedlela kumele ziphathwa kuhle nxa kuyizikhali ezicijileyo zingasebenza kuyadingeka ukuthi zilahlwe.

Izikhali ezisebenza esibhedlela kumele zihlale zihlanzekile. Nxa ungaqeda ukusebenzisa isikhali esithile, sibisele lapho esihlala khona ungatshiyi loba ngaphi.

Izikhali ezisebenza esibhedlela kumele zifakwe kuhle. Zikhona ezicijileyo eziyingozi uma zifakwe ngendlela engafanelanga.

Sekulula ukuhlola imikhuhlane egazini lomuntu ngoba kulemitshina esetshenziswayo ukuhlola. Nxa uthe wagula hamba emtholampilo beyehola imkhuhlane okubulalayo.

Izikhali lemitshina okusetshenziswa ezibhedlela kumele kuhlolwe umonakalo kanye lokugugudeka kumele abasebenzisi balandele iziqondiso zomkhiqizi.

Kumele sihlanze imitshina yethu ngemithi ebulala amagcikwane ukuze ingatheleli izigulane amagcikwane

Izinto zokwelapha zisisiza ekwelapheni ukuxilongwa kanye lokunakekelwa kwezigulane zithuthukisa impumela kanye lendlela enhle yokuphila.

Isikhona imitshina esetshenziswa ezibhedlela nxa umuntu egula kakhulu engenelisi ukunatha amaphilisi. Umuthi ungafakwa phakathi komtshina awuthole ngegazi.

Imithi yalezi insuku egoqela amaphilisi atshiyeneyo, iyasinceda kakhulu. Nxa usizwa ubuhlungu enyameni sekulula ukuthi unathe amaphilisi obuhlungu.

Isiphucukile imithi yalezi insuku, isikhona imithi yesikhumba somuntu esithi singayigcoba isikhumba sitshelele.

Asigcineni imithi yezibhedlela ifakwe khatshana labantwana abancane . Abantwana abancane bayathanda ukudlalisa bengacina befaka emlonyeni balimale.

Asekhona amaphilizi atholakala ezitolo asetshenziswa yizigulani ezizwa ubuhlungu, amaphilisi lawa ungawanatha ubuhlungu buyehla emzimbeni.

Ikhona imithi encedisa abantwana abancane nxa behlaselwe ngumkhuhlane wophepha. Asekeleni ukugcina abantwana ezindlini nxa begula.

Imithi yalezi insuku itholakala emakhabothini ezitolo ezithengisa imithi. Asingeneni kulezizitolo sithenge imithi efaneleyo.

Amaphilisi aseyimihlobohlobo. Imibala yayo singayibala singayiqedi. Akhona amhlophe, akhona alithanga, khona ayisibhakabhaka.

Imithi yakulezinsuku iyafakwa emambodleleni. Nansi imbodlela efakwe isinamoni. Sitshengiselwe ukuthi siyisisindo esinganani.

Imikhuhlane eminengi yalezinsuku sesiyelapha ngemithi yalezinsuku. Ungahamba esibhedlela uyathola amaphilisi ayiwo asebenza ngokuphangisa emzimbeni womuntu.

Imithi yalezi insuku inhle ngoba kulotshiwe phandle kwale imithi ukuthi isebenzani kulula ukuyisebenzisa.

Ibhokisi lamapills lilotshiwe ukuthi phakathi uthola amapills ayisilinganiso esinganani asibaleli amabhokisi ukuze sibekwazi yilona inani esifunayo

Amaphilisi enza imisebenzi etshiyeneyo emzimbeni yethu, akhona amaphilisi angezelela igazi. Kulabo abalegazi elilutshwane bayakhuthazwa ukuthatha amaphilisi lawa.

Isifo soqhuqho esithelelwa yisibungwana esihluphayo kakhulu singatholakala emzimbeni womuntuxa esehloliwe igazi lakhe.

Nanka amaphilisi amanye aphakathi kwebhokisi eliyisibhakabhaka amanye awele phansi lapha sibona ukuqakatheka kwemithi yalezi insuku.

Nxa umuntu engabanjwa luphepha oluwomileyo kumbe olubuthakathaka kumele egijimele emtholampilo kumbe esitolo lapho azathenga khona umuthi wokukhwehlela.

Amaphilisi atholakala emtholampilo ayabe ebhaliwe ukuthi mangaki phandle njalo kuyabhalwa igama lalawa maphilisi ukuze singathengi angayisiwo.

Imithi yalezi insuku ingafakwa emambodleleni afayo. Ukuqakathekileyo yikuthi ubale uzwisise ukuthi umuthi ophakathi lapho usebenzani njalo usebenza njani.

izitolo ezithengisa imithi yalezi insuku sezizinengi kulo umhlaba sekumele sinanzelele lapho imithi ethengeka ngfentengo ephansi khona

amaphilisi asebenza imisebenzi etshiyeneyo emizimbeni yabantu akhona amaphilisi asetshenziswa ngomama ukuzivikela ukuzithwala kubekhona amaphilisi ayelapha ikhanda nxalibuhlungu

Imithi yalezi nsuku ifakwa emabhodleleni atshiyeneyo umbala wembodlela utshengisa ukuthi umuthi ulapha isikwehlela esinjani

Amaphilisi alezi insuku asefakwa emagabheni. Akhona afakwa emagabheni amhlophe, amanye afakwa kweminye imibala yamagabha. Okuqakathekileyo yikulotshwa phandle kwegabha ibizo lamaphilisi.

Nxa ungagulanusekhaya hamba esibhedlela uyethola uncedo odokotela bazafika bakuhlole igazi lakho ukuze bebekwazi isifo esikubulalayo.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo, akhona amaphilisi alapha imikhuhlane wekhanda. Amanye ngawasivikelayo ukuthi singatholi imikhuhlane etshiyeneyo kumbe singatholi izisu ezingadingakaliyo.

Imithi yalezinsuku ifanekiswe impikitsha etshiyeneyo ngaphandle kwamabhokisi nxa ilapha amaphaphu kuzaphuma umfanekiso wamaphaphu

Imithi yalezi insuku yenza kubelula kuzigulane. Imithi le iyabe ibhaliwe indlela esebenza ngayo.

Nansi imithi yakulezi insuku ifakwe emambodleleni amnyama. Into eqakathekileyo nxa sisebenzisa imithi yakulezi insuku yikubala ukuze sibekwazi indlela okumele siyisebenzise ngayo.

umuthi ufakwe phakathi kwebhokisi elimhlophe elilombala wesibhakabhaka ubhaliwe ibizo lalo umuthi phandle

Amaphilisi anikwa izigulane nxa zithe zabulawa yimikhuhlane etshiyeneyo. Bengawanatha ngalinye ngalinye ekuseni emini ntambama kumbe benathe ngmaabili.

Iziguli zengqondo zidinga ukufinyelelwa, ukusekelwa kanye lokwelatshwa. Lokhu kuhlanganisela ukwelatshwa ngemithi eqondileyo.

Abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo bayaludinga usizo lwethu kumele sibaseke ngaze zonke izikhathi ukuze kubelula kubo.

Amantombazana aselelungelo elifana lamajaha. Kudala amantombazana ayengafundiswa kuthiwa bengaqeda ukufunda bazahamba bayekwenda.

ezibhedlela kulezi insuku bayaphenya besebenzisa imitshina yabo lokhu bakwenzela ukuthi bethole imikhuhlane ebulala ingane ezincane ukuthi idalwa yini njalo ingaqedwa njani

Abantwana abancane bafunda ngokudlala. Ukudlala kwelula amathambo omntwana njalo kumenza afunde ukuba lobudlelwano obuhle labanye abantwana.

Uphumile uzulu ugcwele iganga lonke uyakhankasa ngamalungelo abantwana. Uthi umntwana oyintombazane ulelungelo lakhe asilihlonipheni.

Ezibhedlela abantwana abancane bayathola usizo kwabezempilakahle. Nxa umtnwana engezwa kahle ehlezi ngekhaya mthwalele esibhedlela.

O dokotela kungumsebenzi wabo ukudingisisa imbangela yemikhuhlane etshiyeneyo etholakala ebantwaneni lokhu bakwenzela ukuthi bethole imbangela lendlela abangawulapha ngayo.

Ezibhedlela bakhona abasebenzi abancedisa omama abazithweleyo ukubeletha, nxa bengabeletha kungumsebenzi wabo ukukhangela ingane ezincane.

Emtholampilo kusebenza abantu abehlukeneyo. Bakhona abasebenza elebhu okuyibo abahlola imikhuhlane etshiyeneyo besebenzisa imitshina.

Izisebenzi zemtholampilo ezigoqela odokotela kanye labomongikazi zenza umsebenzi oncomekayo bayahlola omama abazithweleyo babone ukuthi umntwana uhleli kahle yini esiswini

Zikhona izisebenzi ezisebenza kwezempilakahle besebenza ukuthengisa imithi yalezinsuku. Ngeke kuthengise loba ngubani lapha kudinga umuntu ofundeleyo ololwazi olugcweleyo.

Abantu abasebenza kwezempilakahle abagoqela odokotela, omongikazi omabhalani kanye labanye abancedisa kwezempilakahle emkhankasweni sibabona bebhoda bencedisa ukubika ngemikhuhlane esibhahile.

Emthola mpilo sithola izisebenzi ezitshiyeneyo kulamadokotela, kulabomongikazi, kulabomabhalani labo bonke abasebenza ezibhedlela

Abezempilakahle bagoqela omongikazi , amadokotela kanye labanye abasebenza ezibhedlela, benza umsebenzi oncomekayo kumphakathi ngoba basiza umphakathi.

Esibhedlela singathola udokotela ezihlalele ethe qhekele wena sigulani umtshele okukuhluphayo abesekuhlola ethole ukuthi ugulani ebone ukuthi udinga uphi umuthi ongakusiza

Ikhona imikhuhlane edinga ukuhlolwa ngodokotela. Ezibhedlela sithola odokotela kanye labomongikazi behlola izigulane besebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Abantu abasebenza kwezempilakahle banengi. Silabo abasebenza emalebhu ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini ngegazi kumbe ngamanye amanzi aphuma emzimbeni.

Abezempilakahle bahambile bayoqeqetsha izifundo zabo kumfundo yaphezulu. Siyabejabulela namhlanje ngoba baphethe izithupha zabo.

ulwazi lwalwezinsuku kujulile njalo luyenza umsebenzi ubelula sokulula ukubona ingane isesephakathi kwesisu sikamama

Abezimpilakahle kufanele bazinakekele kakhulu ngasosonke isikhathi kumele bagqoke izigqoko zokuvikela bavale amakhanda, imilomo kanye lamakhala lezandla njalo kumele bazivikele.

Abezempilakahle bagoqela odokotela ,omongikazi kanye labanye abaphethe izibhedlela .Laba benza imisebenzi ehlukeneyo . Odokotela bakhona abahlinza abantu bebona okuyikho okubabulalayo phakathi.

Izisebenzi zikahulumende zisebenza ngokuzikhandla okukhulu. Sithola udokotela elesineke sokukhipha izinyo eselibolile kusigulane.

Abantu abasebenza ezikhundleni zezokwelapha njengodokotela, omongikazi labasebenza emalebhu, kanye labasebenzi bokuphatha siyabaqakathekisa ngoba balondoloza impilo zethu.

Isigulane silele phezu kombheda sigoqe izandla udokotela uhlola isigulane umbambe ikhanda lakhe.

Udokotela usebenzisa imitshina etholakala ezibhedlela inkona imitshina esetshenziswa nxa ufuna ukubona into encane ongeke uyibone ngelihlo lodwa

Izisebenzi zemtholampilo zijabulile. Zisebenzisa imitshina ukuhlola umkhuhlane ongabe ubulala isigulani. Imtshina yalezi insuku yenza umsebenzi ubelula kubo.

Kuqakathekile ukuthi esibhedlela, ekiliniki kumbe ezitolo okuthengiswa khona imithi yalezi insuku, kufakwe ibhakane phandle. Elibonisa konke okutholakala phakathi lapha.

Izitolo ezithengisa amaphilisi zikhona indawo yonke lapha elizweni lethu, okuqakathekikeyo yikuthi sithenge amaphilizi ezitolo ezivunyelweyo.

Ungaya ezitolo ezithengisa amaphilisi kanye lemithi uthola imihlobo yonke eyamaphilisi ongabe uyidinga.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi sithola imithi etshiyeneyo kanye lamaphilisi, iqakathekile imithi le njalo iyenza umsebenzi wabodokotela ubelula ngoba ibhaliwe phandle ukuthi isebenza njani.

Asithengeni imithi yalezinsuku endaweni efaneleyo. Imithi yalezinsuku kumele ibhalwe phandle ukuthi isebenzani njalo uthatha amapilisi abe mangaki ngosuku.

Osebenza ezitolo ezithengisa amaphilisi kanye lemithi yalezinsuku kumele kube ngumuntu ohlanzekileyo ozakwazi ukufaka imithi le ngendlela ekhanga abathengi

Nasi isitolo lapho okuthengisa khona imithi yalezi insuku kulemihlobo yonke eyemithi ongayidinga, nansi imithi elemibala etshiyeneyo.

Nansi ikiliniki lapho izigulane ezihamba khona nxa ziphethwe yimikhuhlane etshiyeneyo duze lekiliniki kutholakala njalo isitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi yalezi nsuku.

Kulamabhokisi atshiyeneyo athwele imithi kanye lamaphilisi eminye imithi ngeyokugcoba eminye njalo imithi ngeyokunatha amabhokisi la abhaliwe intengo yemithi leyi phandle

Amabhokisi awamapills atshiyeneyo atholakala ezitolo ezithengisa amapills nxa ugula kumbe udinga amapills xhumana labathengisi balezi zitolo

Esitolo okuthengiswa khona imithi lamaphilisi kumele kusebenze umuntu ololwazi oyenelisa ukubala lokubhala ngoba imithi eminengi ibhaliwe phandle ukuthi ngeyani njalo isebenzani

Sezinengi indawo okuthengiswa khona imithi yalezi insuku. Abantu abasadubeki ukuhamba imango emide besiyadinga lapho abangathenga khona imithi.

Ezitolo ezithengisa imithi kanye lamapilisi akulezi insuku. Kundingakala ukuthi umuntu ophethe lapho kumbe othengisayo kube ngumuntu olelwazi.

Kasithengeni imithi yakulezi insuku kanye lamapills ezitolo ezifaneleyo singa thenga ezitaladeni sizathenga amapills angalunganga

Amaphilisi lemithi yalezi nsuku kuyinqwabanqwaba ezitolo ezithengisa amaphilisi nxa ugulelwa kumbe ugula hamba uyethenga

izitolo okuthengiselwa khona imithi yalezinsuku kumele zibe lendawo yokubeka imithi le indawo yakhona kumele ihlale ihlanzekile njalo imithi ifakwe phakathi kwamabhokisi

Asithengeni amaphilisi esitolo okuvunyelwa ukuthenga amaphilisi khona. Singathengi kulabo abathengisa emigwaqweni ngoba amaphilisi abo ayabe engahlolwanga.

Ekhabothini kulamabhokisi amaphilisi alemibala ehlukeneyo .Kulamabili alemibala emhlophe lesibhakabhaka. Kube lelinye elilombala omhlophe lobomvu.

Nansi imithi etshiyeneyo etholakala ezitolo ezithengisa imithi, imithi le iyaphangisa ukulapha umuntu olimeleyo nxa ewugcoba

Izitolo ezithengisa imithi kanye lamaphilisi akulezi insuku ziqakathekile, zenza umsebenzi ubelula ngoba imithi leyi ibhaliwe yonke phandle amabizo ayo.

Imithi ithengiswa ezitolo ezitshiyeneyo kuqakathekile ukuthi abanikazi bezitolo befake amabhakani atshengisa lapho abatholakala khona

Amanzi ayimpilo. Abezempilakahle bayakhankasa ngazozonke izikhathi, ukuthi mele sihlale sihlanzekile. Nxa uphuma esambuzi, geza izandla. Nxa ungakabambi ukudla geza izandla.

Abazempilakahle benza imikhankaso etshiyeneyo nxa kuthe kwavele umkhuhlane olimaza abantu abanengi esigabeni esisodwa ngasikhathi sinye.

Kulomkhankaso okhona obanjwe ngabezempilakahle, lapha kukhanya umkhankaso lo! ugxile ikakhulu kungane ezincane.

Zinengi indlela zokukhankasa abantwini bezempilakahle. Ungakhankasa ngokuthwala ibhakane elilotshiweyo zonke izinto eziyingozi ebantwini.

Abazempilakahle benza umkhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kubukeka ngabantwana abasakhulayo bakhankasa ngokuqakatheka kokulalela abadala.

Ukuze into enhle imemetheke ngokuphangisa . Kumele abezempilakahle bebize uzulu bambuthanise babatshele okufanele bakuzwe

Bahle abasebenzi bezempilakahle bagqoke amabhatshi amhlophe nke bayabukeka. Bahamba ngomkhankaso wezempilakahle betshela uzulu ngokuqakatheka kokuzigcina.

Bengakaphumi besiyakwenza imikhankaso etshiyeneyo baqala behlale phansi bacubungule indlela okumele bephathe ngayo imikhankaso le nampa sebephumile sebenceda umphakathi abazempilakahle

Abogatsha lwezempila kahle bathe gwaqa bagqogqozela abantu kumkhankaso omkhulu okhuluma ngezempila kahle.

Abezempilakahle babuthanise abantu babanika ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo bayabavezela njalo ngobubi bokuthatha izidakamizwa.

Abezempilakhle babonisa uzulu wonke jikelele ngokuqakatheka kokuzivikela. Ngemva kokuxoxisana labo abanye bayazinikela ukuhlolwa.

Baphumile ijumo abezempilakahle baqonqosela uzulu wonke ngokuqakatheka kwezempilakahle nampa benza umkhankaso wabo emgwaqweni.

Baphume ijumo abezempilakahle bayakhankasa kuzulu wonke jikelele nxa abezempilakahle bangathola okubi okumemethekayo esigabeni bayaphuma benike uzulu ulwazi.

Abahlali phansi abezempilakahle. Bazahlala kanjani uzulu edinga ukufundiswa, baphumile ijumo bafundisa uzulu ngokuqakatheka kokuziphatha.

Liyatshisa ilanga izulu uphumule ezindlini besiza lapho abathe gwaqa khona belanda umkhankaso obiziweyo bazi kuzwa okunengi

Abantu babuthene ngaphansi komduli omkhulu. Balalele abezempilakahle bebaxwayisa ngendlela okumele baziphathe ngayo

Abantu bahamba bekhankasa kuzulu ngokuqakatheka kokuhlanzeka. Kungabe kutholakele ukuthi kulesi sigaba sekumemetheka umkhuhlane wohudo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bahlale imihlangano belungisa amacebo okusiza abantu ezibhedlela imihlangano le iyathuthukisa ezempilakahle

Abantu esigabeni batholakale behlukunyezwa ngumkhuhlane woqhuqho baphume ijumo abezempilakahle begqugquzela abantu bebatshela ngembangela yalo umkhuhlane.

Amantombazana aqakathekile , uhulumende uyazama ngazo zonke indlela .Leziphathamandla zakhe ukuseka abantombazana ngokubanika izinto zokusebenzisa nxa besesikhathini.

Isikhona imithi engasetshenziswa nguzulu ukuvikela ukuba labantwana nxa bengabadingi. Kungasetshenziswa ijekiseni le okuthiwa yi Depo

Emulini kanye lemphakathini, kungazalwa ingane kudala injabulo enkulu. Uyabobotheka umongikazi nxa ebona umama ephethe ingane.

Abezempilakahle bahlezi bayabonisana ngasosonke isikhathi ngendlela okumele benakekele omama abazithweleyo lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana abazelweyo bethole impilakahle.

Ukuhlanzeka komntwana oyintombazana kuqakathekile njalo kuyagqugquzelwa. Nangu umbalisi umi phambi kwabantwana ubafundisa ngokuhlanzeka nxa besesikhathini.

Abezempilakahle benza umsebenzi oncomekayo. Bonke abesifazana abahamba ezibhedlela bekhulelwe bathola usizo oluhle.

Amantombazana ayancediswa indlela okumele baziphathe ngayo nxa bekhula, bakhona abehluleka ukuthenga izinto zokusebenzisa nxa besesikhathini.

Ingculaza isasekhona asisukumeni sonke sifundise abasakhulayo indlela abangazivikela ngayo. Kumele siqede umkhuhlane lo sonke.

Abasakhulayo amajaha lamantombazana bajabulile. Kuyadingakala ukuthi bafundiswe ngendlela ezihlanzekileyo ezempilakahle.

Impilakahle ebantwaneni abancane iyisiqokoqela kuhulumende kuba lezikhathi lapho abantwana abaphiwa khona ukudla ukuze bebe lempilakahle.

Abantwana abangamankazana bayagqugquzelwa ukuziphatha nxa besesikhathini. Bayafundiswa indlela omele basebenzise ngayo izitshubo zabo.

Bomama esisezindlini asingavumini ukuhlukunyezwa, asiphakameni siphakamele labantwana bethu abangama ntombazana. Asalenini ukuhlukunyezwa ngobaba ngaso sonke isikhathi.

Ulwazi lwalezinsuku selusenza kube lula ukuthi sibone okungaphakathi komuntu. Izitho zomzimba zangaphakathi sezibonakala emtshineni yalezinsuku.

Umama ozithweleyo kumele ehlale ejabulile ngaso sonke isikhathi. Ukujabula kukamama kwenza ingane esesiswini iphume iphila kuhle.

Ngensuku zanamuhla uhulumende uyasekela umntwana oyintombazana abantwana sebananzelelwa ukuthi basuka emulini ezehlukeneyo abanye bayaswela izigqoko zangaphansi kanye lokokusebenzisa nxa besesikhathini.

Abantu besifazane kanye lamantombazane kumele bevikelwe kudlame nampa omama bezwa umkankaso elokuvikela abantu besifazane bathi aluphele uhlame

Imitshina yakulezinsuku yenza kube lula ukuthi umama abone inkonyane yakhe isakhula esiswini. Kuba lula ngoba uyahamba esibhedlela bamtshengise emtshineni.

Abantwana abangamantombazana kuqakathekile ukuthi befundiswe ngotshintsho olwenzakala emizimbeni yabo besuka esigabeni abakuso besiya esigabeni sokuthi imizimba yabo isilungele ukuthi sebengaba ngomama.

Imidlalo etshiyeneyo, kayikhethi umuntu okumele ayidlale. Ingadlalwa ngabesilisa kumbe amantombazana. Nxa bengalimala, kuyadingeka ukuthi bathole uncedo.

Imidlalo edlalwa ngabafundi kulezi insuku iyaphuma kubomabona kude kumbe iphume kwezinye indlela zoku khulumisana ezalamuhla.

Kuqakathekile ukuthi senze imidlalo etshiyeneyo empilweni zethu Imidlalo yenza imizimba yethu iqine njalo ivikeleke emikhuhlaneni

Imidlalo iqakathekile ngoba yenza imizimba yethu ihlale iqinile. Imidlalo yalezi insuku siyayifundela kuyabe kukhona abasincedisayo nxa siyidlala.

Imidlalo etshiyeneyo iqakathekile empilweni zethu abantu kodwa nxa sidlala silakho ukulimala emidlalweni leyi. Singalimala senelisa ukuthatha amaphilisi kumbe imithi eqeda inhlungu.

Imidlalo yalezi insuku ingasilimaza nxa singananzelelanga. Ungalimala ungahlali lenxeba lakho gijimela emtholampilo

Imidlalo etshiyeneyo iqakathekile emizimbeni yethu. Yenza imizimba yethu iqine njalo ivikeleke emikhuhlaneni. Nxa usenza imidlalo le, natha amanzi amanengi.

Imidlalo etshiyeneyo edlalwa ngabantu ingabangela ukulimala. Nxa umuntu esethe walimala, kuyadingeka ukuthi athole uncedo masinya.

Zelule amathambo ngaso sonke isikhathi. Ungadlala imidlalo etshiyeneyo ukuze uvikeleke emikhuhlaneni ethile.

Imidlalo yakulezi insuku iqakathekile emizimbeni yethu kodwa abadlali bengalibali ukuthi nxa besiya kule imidlalo benathe amanzi kakhulu ngoba akumelenga eswalakale emzimbeni yabo

imidlalo etshiyeneyo iyenza imizimba yethu iqhine ngakho nxa umdlali esethe wenza umdlalo othile walimala kuyadingeka ukuthi aye esibhedlela

Ulwazi luyathuthuka lusiya phambili, udokotela selakho ukulapha umuntu okhatshana esebenzisa ucingo. Ulakho njalo ukumbhalela imithi okumele ayeyithenga esebenzisa ucingo.

Kulezinsuku odokotela basebenzisa ubuchwepheshe obufana lamafoni, izincingo kanye lamavidiyo ukunakekela impilo ekude.

Abezempilakahle sebengasebenzisa imitshina kanye lamafoni ukulapha abantu abakude. Udokotela uyabhala imithi ku internet.

Imithi yesintu itholakala indawana ezinengi. Ungaphuma ijumo ungene ihlathi uhlangana lezihlahla ezitshiyeneyo, ezingakunceda zikwelaphe.

Imithi yesintu ingaba yizihlahla, amaluba kumbe utshani. Okudingekayo yikuthi siyisebenzise ngendlela eqondileyo.

Ulalo na ulwazi ngemithi yesintu, asingabi yilabo abatshiya imithi emagcekeni abo sisiyadinga usizo endaweni ekhatshana.

Ayisizo zodwa izihlahla ezisipha umuthi wesintu. Sithola lezihlahlakazana ezincane ongeke uzithembe ziselapha okwamagama.

Asilondolozeni imvelo singagamuli izihlahla noma yisiphi isikhathi nxa ungagamula isihlahla hlanyela esinye ngoba izihlahla ziluncedo empilweni yethu.

Nansi imithi yesintu. Ihlanyeliwe indawana yonke ngoba uncedo lwayo selunanzelelekile kumpakathi wonke jikelele.

Imithi yesintu yahlukile amaluba asengasebenza njengomuthi wesintu olapha imikhuhlane etshiyeneyo singasebenzisa njalo amahlamvu.

Imithi yesintu itshiyene. Singabesenzisa imphande, sisebenzise abantwana kumbe amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo .

Imithi yesintu iqakathekile. Uhulumende uyagqugquzela inhlakahle yabantu. Uhulumende uyancedisa ekutholakaleni kokukudla kanye lemithi eyokulapha izigulane

Imithi yesintu ingavela emahlamvini ezihlahla ezitshiyeneyo. Ayathathwa amahlamvu onyiswe, agigwe kube yimpuphu ifakwe esilondeni.

Imvelo iqathekile , isinika imithi ehlukeneyo esisiza ezintweni ezinengi .Ungathola umuthi wokwelapha izilonda kumbe owokukhipha inhlungu ezithile .

Umuthi wesintu wenza izimanga kulezinsuku bayawuthatha bewusebenzise ukwenza amaphilisi esiwanathayo kulezi insuku.

Iqakathekile imithi yesintu. Yenza imikhuhlane ekhona emhlabeni kubelula ukuyilapha. Nanku lohulumende uyagcizelela ukuqakatheka kwayo, kumabona kude.

Imfundo yalezinsuku iyenza umsebenzi oncomekayo . Sekukhona ulwazi lokuguqula imithi yesintu isinike yalezinsuku .

Imithi yesintu iyenza imisebenzi ebukekayo kulezi insuku , sebekhona abalolwazi asebeyiguqula imithi leyi bayenze ibe yimithi yesilungu

Kudala besikwazi isihlahlakazana okuthiwa lichena sifakwa emanzini unathe kumbe unathise inkukhu namhlanje senza amakha amangalisayo.

Siyajabula ukuthola abantu abalolwazi ngemithi yesintu sebesenza kubelula ngoba bayathatha izihlahla baziwomise bazigige kube yimpuphu yokwelapha

imithi yesintu kulezi insuku isilungiswa ifakwe emambodleleni ithengiswe sekwahlukile lakudala abantuababephiwa impande

Umuthi wesintu usungaguqulwa wenziwe umuthi walezi insuku. Nanzi inyosi sezisenza umuthi oncedisa izigulane.

Abalolwazi ngemithi yesintu bayahamba bayeyidinga egangeni babuye layo bayihlube bayigige bayifake endaweni abazabakwazi ukuyithatha khona sebenika izigulani.

Imithi yesintu yayivame ukusetshenziswa ngokhokho bethu kudala le emandulo ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Okhokho bethu babehamba besiyezigebhela nje imithi le egangeni kungela mbhadalo.

Siyabonga ulwazi lwabantu abasebenzisa imithi yesintu. Asisatholi impande kumbe amahlamvu, sesithola umuthi ogigiweyo wapakitshwa.

Singafundela ulwazi lwezempilo yesintu umsebenzi wethu uzabalula sonke. Siyeqa izihlahla lamaluba nsukuzonke sisiya emtholampilo kanti sitshiya impilo emuva.

Izilimo zesintu zingasetshenziswa njengemithi yesintu nxa zithole umuntu ololwazi olujulileyo. Singasebenzisa amathanga njengemithi yesintu.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo kumvelo yethu. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi umuthi oyiwo osebenzayo.

Bayabhoda abezempilakahle babuka isivande lapho okulinywe khona izilimo ezitshiyeneyo. Kusobala ukuthi bona sebebone umuthi ongasiza izigulane.

Asiludingeni ulwazi ngemithi yesintu sibuyele endulo ekadeni lapho okhokho bethu ade beqakathekisa khona imithi leyi.

Akusiye wonke umuntu ongenelisa ukulungisa umuthi wesintu. Imithi yesintu idinga umuntu ololwazi olujulileyo ukuze enelise ukuyikhetha, ayilungise ayigige egigwayo afake konke kuhle.

Asiyiqakathekiseni imithi yesintu yona yenza impilo zethu ziqine okwamagama nansi imithi yesintu ingaba ngamahlamvu, amaluba kumbe impande.

Abasebenzisa imithi yesintu kudingakala ukuthi babelolwazi okugcweleyo ngayo. Asidingeni ulwazi ngale imithi ngaso sonke isikhathi.

Bakhona abaqeqetshileyo emithini yesintu inengi labo sebelima imithi le emagumeni abo ukuze kube lula nxa sebeyidinga.

imithi yesintu iyasebnza okwamagama kulezi insuku bakhona ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo eyocansi imithi leyi iyabasiza

Imfundo ngezempilakahle iqakathekile. Kumele sibekwazi ukuthi izihlahla kanye lezilimo esizilimayo zingumuthi omkhulu

Izihlahla ziphuma ezindaweni ezitshiyeneyo elizweni lakithi. Zikhona ezikhula lapho okulamanzi khona. Lazo singasebenzisa emithini yesintu zincede umphakathi ukusila.

Umuthi wesintu udinga abantu abalolwazi olujulileyo. Kumele abantu bencedisane ukuqeqetsha ngalo umuthi ngoba uyalapha njalo uyabulala.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezehlukeneyo singathola izihlahlakazana ezikhula duze lamanzi njalo ezinye zikhula phakathi kwamanzi

Imithi yesintu iqakathekile empilweni zethu. Abantu kumele bafunde ngale imithi ukuze bayisebenzise ngendlela efaneleyo.

Kwenile egangeni, izihlahla ziluhlaza tshoko! Kujabula labo abalolwazi ngemithi yesintu. Kibo babona uncedo olukhulu ngalezi izihlahla.

Ngeke ubesazi isihlahla esilaphayo nxa ungelalo ulwazi lwemithi yesintu. Kuyagqugquzelwa ukuthi abantu badinge ulwazi ngemithi yesintu.

Ungabalalo ulwazi ngemithi yesintu kwenza umsebenzi wakho ubelula kakhulu uyabe usukwazi ukuthi lesi isihlahla ufuna ahlamvu azo kuthi sesana ufuna impande yaso

Ulwazi ngemithi yesintu luyadingeka Kubo bonke abasebenzisa imithi yesintu ayisiyo yonke imithi yesintu enathwayo eminye imithi ungayinatha uyahlukumezeka enyameni.

Amaluba acecisayo asengajika abe yimithi eyelaphayo kulabo abalolwazi olugcweleyo ngemithi. Abalolwazi abancedise uzulu ukusebenzisa imithi yesiNtu eqondileyo.

Zihlanyeliwe izihlahla afakiwe amaluba lokhu kwenziwe ngumuntu ololwazi ngèmithi yesintu. Akagcinanga ulwazi lwaba ngolwake kuphela . Nampa ubabizile abantu ukuthi ezobafundisa ngalolulwazi.

Singawabona eluhlaza tshoko amahlamvu ezihlahla kodwa aluncedo olukhulu empilweni zethu ungalimala ungawathatha amahlamvu lawa uwagige uwafake esilondeni .

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Kungasebenza amahlamvu ezihlahla, amaxolo kumbe impande zezihlahla ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imvelo iqakathekile, imvelo ibiqakathekile endulo ikakhulu ngoba okhokho bethu bebesebenzisa izihlahla ezitshiyeneyo ukulapha.

Ukuze usebenzise imithi yesintu wenelise ukunika izigulani kuyadingeka ukuthi uhambe uyefundela ube lolwazi ngale imithi.

Abafundele ulwazi ngemithi yesintu sebephakamisile ulwazi lwabo lwafika ezingeni eliphezulu sebeyilungisa imithi leyi bayifake ezimbodleleni bamthengisela izigulane.

Amahlamvu ezihlahla engawonyiswa, agigwe, acholwe kwenziwe umuthi wesintu olaphaya. Kodwa konke lokhu ukuthi kwenzakale kudinga umuntu ololwazi.

asifundeni sithole ulwazi olujulileyo ngemithi yesintu imithi yesintu iqakathekile iyalapha abantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo